Mɔɣini binkɔbiri n bɔŋɔ kom gba nyɛla din do dinni ka mɔɣini binkɔbiri ŋɔ nyɛ bini bɛ kom ŋɔ puuni kparibuhi gba nyɛla ban zɛ kom ŋɔ nangbani kpaŋa n nyuri kom tihi gba nyɛla din sa n gili kom maa.

Zamaatu bin ka kalinli n bɔŋo bi nyɛla gbanpiɛla mini gbansabila ka bi puuni yino nyɛ ŋun ʒɛ akpaaku zuɣusaa ka yɛduhirigu tam o tooni ka o yaligi o nuhi ka bi shɛba pili la zipili ʒiɛhi.

Sarati n boŋo chɛchɛ buɣum nyɛla din do tiŋa ka chɛchɛ gba nyɛ din do tiŋa palli zuɣu paɣa nyɛla ŋun gbubi bia ka kuhura bihi ayi nyɛla ban yɛ liiga dozim n ʒɛ zuɣusaa ka do so nyɛ ŋun yɛ liiga dozim ka kuriya

Zamaatu bini ka kanli nbɔŋɔ paɣaba ata nyɛla bini gbubi bihi ka do yina za zuɣusaa o yela liiga piɛli ka gbubi alikalimi o nuu ni tɛɛbuli gba n zɛya ŋɔ tɛɛbuli maa kama nyɛla zaɣi taŋkpaɣu ka niriba ayi zi kuɣu zuɣu.

salo bin ka kanli linjima nim yɛla neen sabila ka pili zipili sabila ka salo ŋo shab gbubila tuuta nima din nyɛ zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi salo ŋo shab pilila zipili ʒiɛhi